Hayssi bessizayssi keypelo izanne ceciaza boncoti deya heerani issi mishira ha si mada eqqidayssanne hayssappeyn baggara dumma dumma katama piiza asati dissipeshiqidi ko'a gaachan eqqidayssa koncisees.

Ha misilezi besizaysi kehippe c'oranne dalgga gidiza maxetida woykko qoretida tuketi iissippe shiqidi de'izayssa bolla haaththey gukishe de'izayssanne etika qasse bagazi poqetizayssa qonc'isess.

Haysi besizaysi kybey coranne dalga gidiza madetiza tuki hayfeti shiqidenne zooreti uttizayssa qoncishes heessa giddoppe qase issi mishira biitta woykko buuqa macashe dehayssa qon7isees.

Haysi qoncises hayssi kepe gitanni talga gidiza goshshasoonni kathazi caketichiza soon woykko bucetizizasoon issi bitanizi goshsha miisha woqqidi haathtse gade giddo gelsi shede hessa qoncisees

Haysi qoncisizaysi keehipe gitane dalga gidida gosha sohoni dolizi gakiza badalaza ha wode tekinoloje maadetidi oosetida kaame cakishinine qocishe dizaysa qoncises.

Hayssi bessizayssi keehippe gitanne dalgga gidiza goshsha sohon goshsha kaamezi goshsha goyishe diyayssa qonccises. Hayssappe heni baggara dumma dumma zeretu diza kaththati dizayssa qonccises.

hayssi bessizayssi keyeppe dalga gidiza gosha sohuni gakkiza kachtha buuci sheninne buucetizayssa qasse xaacizi wootishe diza woratha kaameza bessi sheni issapen baggara dumma dumma sumatide hessa qoncises

hayssi phesizayssi keype dalga gidiza giste goshasooni gistezi zeretezi gakkizayssa kaamezi cakana si giigeti shedezayssa qoncisi shees hessafedi maggara hara kaametinne tophiya baynderay diayssa qoncisees

hayssi bessizayssi issi dumma dumma asati etasika walqi bane asata waykko gashshe asata maaddeshe diza dumma dumma asati beettosana hayssatika keeththatinnr miththat de'izayissa qoncisees

hayssi besizay si kaype qoodani coranne gashe naytonne ubbathikka qasseka na xaala wule tutiza hessa qoncishees hessapeyne baggara dumma keettatinne issika midiya hessa ha misalazi qoncisees

Hays bessizaysi kehippe gitanne dalga wora masatiza herani dumma dumma miththa qomoti dicizayssanne hayssappe heni bagara guththa zumatinne mithati dizayissa ha missilez qoncisses

hayssi bessizayssi keehippe dalqanne oratha gidiza goshsha heeranii katamappe yiza bitanizi haasayishe deyayssanne hessappe guye baggara dumma dumma cora asatinne adusa mitatis deyayssa ha msiley qoncisees.

Haysi besseizaysi kehipe gitanne lo7iza ooratha goshsha sohoni issi bitanezi woykko katamappeiza asasi dumma dumma puusaza tokisheninne hessatappe issoy ha shiqi utidi tokkishe deya hissa qon7isees

ayssi qoncisis hayssi kaip dalga gidiza zuma heeratan oorasa goshshati goycizayssanne hissape hina baggara dumma dumma goshshatinne adussa mutasi deessa qoncisees

hayssi bae hayssi katama pira asati oorachanne lo7iza goshsha gadeni oorahtha puute soketizayssa issi bitanezi haaththe ushi shininni issafeynn baggara dunguza abaqoren wootizi xeellishe deya bissanezi dees

Isibesizayssi kisi bitanezi ooratha sowuni ooratha puose sokishe deyayssanne izikka qasse katama peyizayssa hamsile qon'isishees bitanezi ba aifen maraxinenne ba kushen saate wotizayssa qon'isees

hayssi bessizayssi giya heeran woykko keeththa giddon dumma dumma ayfa ayfeti woykko bonca boncosi deyayssa qoncishes eeththa giddoppekka santi deyayssanne dumma dumma xaale qommoti deyayssa ha misalezi qoncises

ayssi bessizayssi kaame oge gaxan uttidi bonca boncota bayizishe diza dumma dumma asati qonciseshini hessafe heni baggara suuqetinne hara dumma dumma asatinne kaamezi diizayssa ha miselezi keyeppe qoncisees.

Ha issi besida issi keehippe dalggane gita gidiza gosha sohon zerata zeretidi gakishe diza qonccise ha zeretape qomo baggara dumm dumma biratati deesa.ha misilez qoncisesi

Hayssi besishe dizzay gitane dalga giddidasan issi bittaney matha go77anne matha essishe mayzza mayo mayidi simeretishe dizzaysa qonccises.hessape hini bagara dorretida shuchay dizzayssa qonccisses.

Haysi qoncises ayssi kaype kgitanne dalga gidiza goshsha giddoni dumma dumma katamappe yizaasati kaththa waykko zeretha zere shedeyayssa ham silezi kaype qoncisees

Hayssi besizayssi keehippe gitanne dalga gidiza oratha goshsha sohoni izetikka dumma dumma asati kaththa zerishinenne piskishe de'iyaysa qoncisishe essa giddoppe issoy goshsha miishay oykkidayssa qoncisees.

hayssi bessi hayssi kape gitanne dalga gidiza goshsha heerane badalazi woykko hara ayfekattazi gakkizayssa ha wodi teknoloji oosetiza kaamezi cakishe diyayssa ha misilazi qoncisees

Haysi bessizayssi kaype gitanne denba gidiza soowooni egika qasse issi bitanezi pootha may'o mayidi masa kooththa shas ti shiqizi eqqizayssa bessishen hessapen baggara hara dumma denbatida hessa qoncisees.

Hayssi pes hayssi kayeppe gitanne dalganne ahu gidisa keethcha giddon izikka lo'iza souni ceesha putusonne giigisso wooso gide hessa qoncisishees hayssapey ha baggara issi bitaneszeeqqizayssanne hena baggara duma dumma asati giigisso bolla de hessa qoncisees.

Haysi pesisaysi keripi gitanni dalga giziza gusha heerani nam7u asati etika katama piizayssati hara dumma dumma mashina qumota teellishi deessanne essappey giddo baggara haaththizin izayssa qoncisees.

Haysi besizaysi keehippe Gita woyko cora qodani diza so medosati diyaysanne eta gidoni qase asati eqidaysanne hesappe heni bagara dumma dumma kaametinne keethati dizaysa qoncises, asaza gidoppe isozi xurqappe xoqu othizaysa qoncises.

hayssi besseyssi keipi gitanni aaho gidiza keeththa giddon waadomiizazi bayntha katha woykku bantha maata mish deessa qoncisuses keeththas hasikka aahonni talga gidizasoy deessa qoncisees

Ha'i bessizaysi oyddu asati izetapekka issina mishiro gidishin nam'ati woykko hedzdzati attuma asa gidiyaysa qoncishises; hayssika qassi banta madaabara oyqqidi mishiripe kaaththa makissidi ekiizay diyayssa qoncises.

Hayssi bessiza issi keehippe gitanne gidiza addusa goshsha gadeni issi bitanezi izikka katamappe yiza issi ba ba mayo bolla dumma mayo mayiza issi uutheto kushinenne issappe hinni baggara dumma dumma mithati deya issa qoncisees.

ha misalezi bessizayssi wora medusatappe godore geetettizayssi shuchatinne haaththati dizaysa heeran qoore xoqo theeqqidi duuna hangidi xeellishe deessa hamisalezi keype paattidi qoncisees

ha ishizayssi keype denbanni aho gidiza sohoni wora medosatoppe woykko wora do7atoppe gegge geetettizayssi ba duuna haggizi ha xeellishi deyssanne hayssafeynni baggara hara dumma dumma geggesidayssa qoncisees

Hayssi bessizayssi keipi gitanni talga gidiza denbasohoni wora do'atuppi woykko wora kafotuppi nam'ati issi malati eqqiza hessa qoncisees assaseka qoore keipi addusa gidayssanne duunezi addusa gidayssa qoncisees.

Hayssi bessizayssi kaypi kitanne denba gidiza wora heerani wora medosatoppeyssoy dheqqizi ha xeeleshedayssenne yzaafeynne baggara dumma dumma mitha kamosi diyayssa hamsalezi qon'isees.